Emotooka ibiri omu ruguuto emwe ni maguru ikumi endijo n'emotooka erikutereeza oruguuto omushaija ayemereire nazireeba omu motooka erikutereeza oruguuto harimu omushaija ashutami.

Omushaho ayemereire omu gaari y'omwika akwasire aha kyoma n'omukono gwe gwa bumosho, omu mukono gwa buryo akwasire mu ekikopo. Ayine ekyo kwekingiriza aha nyindo n'omunwa. Ayekomire ekitambara aha mutwe ekirimu erangi erikwiragura na ne ya whayitu.

Ekinyonyi nikiharuruka omu mwanya ahaiguru y'ekizimbe kya mapeera ekiine erangi erikwera nana eya bururu omu mwanya hariyo ebicu bikye

Egaari eriho ebitookye omu mahembe g'egaari harimu omwenda ogurikutukura aha mahembe g'egaari hariho eky'okumurikisa ebitookye ebimwe bitaire omu mwenda kandi bikomirwe aha rubaju rw'egaari.

Abakazi bajwire enkwanzi omu maraka hamwe n'omu mutwe bingi aharibo nibamwenya Kandi bahekyire n'abaana.

Entwinga eri omu ruguuto, oruguuto norwa itaaka aha ruguuto hariho piiki piiki, omushaija ashutami aha piiki piiki egi etaara ya piiki piiki neyaka omu maisho ga piiki piiki hariho enamba.

Omuzaani w'omupiira ajwaire sokusi ndaingwa zakacungwa zirimu obunyiriri burikwiragura. Enkaito ze z'okuteera omupiira ziriho enamba bishatu nkaaga n'emwe nizeera kandi zirimu n'erangi erikwera.

Entwinga ina, entwinga ento eri hare nana entwinga ishatu enkuru ezeemereire omu byondo ebirimu nana amaizi haihi nana enjonjo.

Ekanisa erimu nehunduuzibwa eine amategura aga bururu Eine amadirisa mukaaga aha rubaju rumwe nana orwigi rumwe ekanisa eriho nehunduuzibwa omu maisho abashaija bari aha eibaati eriho omusharaba

Emotoka zemereire aha rubaju rw'oruguuto, emwe aha motoka ezi neya yero erimu omushaija ajwire esaati yakapere enyuma y'emotoka egi hariyo omusirukare wa securico aha rubaju rw'enguuto hariho ebyapa.

Enjoki eine amoya mingi aha mubiri hamwe nana aha maguru gaayo, eine amapapa eine amaisho mahango, ebituri byayo biine ebicweka cweka aha muheru.